Imagine sey you be doctor wey dey treat mad pipu, how you go tek handle new patient? See, dis one na serious matter o, e no easy at all to dey treat person wey e brain don dey shake small, but as doctor wey sabi di practice wey we dey do, you gats carry sense, patience and human feeling join body. Shey mek I yan you as e dey be, step by step, mek you feel am. See, when you first bring dat patient come, maybe na family member den carry come or na police carry am come or maybe na social worker carry am come, you no go just jump begin dey rush sey na tief. You gats calm down, you gats observe di person, because sometimes pipu go carry pipu wey be sey den no really get issue, but den go tink sey den get issue. So, you go first observe di person, you go look at how e dey behave, shey e dey quiet, shey e dey shout, shey e dey aggressive or if e dey talk anyhow, na from dier you go begin dey understand wetin you dey deal wit. After dat observation level, you go wan do small introduction, no be sey you go dey blow plenty grammar, just follow di person talk. You go introduce yourself, and if di person no answer you or e dey talk anoda tin, no vex, just still dey gentle wit am. Now, here nain where di test part enter, you gats dey gist small small mental assessment. Ask dey ask am how how e dey feel, you go gada information like sey you be detective. So now, base on wetin you kon see, wetin you kon hear, na dat time you go kon categorise di madness, you go use your medical knowledge and expertise, sabi wey maybe na cristophenian o or na bipolar disorder dey do di person. Sometimes na because sey nobody dey lis ten to di particular person mek im brain scatter. So, after di diagnosis you go kon dey plan treatment, you fit involve all kinds of judgment, so na dat time you gats dey very very careful, e go sabi weda na drugs cause am or na situation cause cause am. So, sometimes, if you look at all dis tins, if e dey pain you, because sey you fit neva sabi di kind dialysis, di kind analysis wey di person need but you just gats trust sey you sabi wetin you dey do, you gats trust your experience and mek I hala you, you gats strong, you gats dey show love for di patient, because sometimes dat love and di care, naim dey heal pass medicine. So, na so as e be o, to treat mad person no be beans, but if you get di correct heart, patience and wisdom, omo! you go help di person return back.

Wetin be de physical activities wey dey give you joy and why im dey give you joy. For me dis question na sweet question like agege bread because de physical activity dey dey give me joy na one of best things wey fit happen to my body and my soul. Because as I dey so wetin dey sweet me na make I dey waka, make I dey dance. Now make we reason am; dancing na actually number one for me because you know sey e get as music go enter your body you go forget sey you dey stress. You fit forget sey NEPA take light or even forget sey landlord dey disturb you because once beat don drop like dis, omo, your body go dey move like sey na spirit dey push am. And you know why de thing take sweet because e no really get role, you no need sabi zanku or legwork or skelewu. Just dey move anyhow dey enjoy yourself. Na dat freedom in motion gogo be de important thing. And wen you don begin dey sweat you sef go feel light you go dey smile you go don understand. Now if you come talk about dat jogging, jogging um especially for dat evening breeze, you see dat moment wey sun don dey go down everywhere don dey calm, breeze don dey blow you go just dey waka slowly make you just dey jog for one quiet corner. Na dat time your brain go dey think, your head go open. Sometimes you know sey na for there solution go just land. You fit don get one problem or one big deal wey you don dey reason how you wan take run am since but na for those evening walk your brain go just open. E go go be like dey you dey follow nature like you fit see small pikin dey run or maybe you dey see pipu dey play ball, dog dey dey bark everybody go dey their own end and dat time de world go just make sense for your eye. Make I no lie you, me I enjoy playing ball too because dey know sey playing football na gbedu on its own. Even if na small vice versa wey dem dey play for street or maybe na for field dem dey play am you know sey once you dey kick dat ball like dis you go dey shout, "pass pass pass pass". You go feel alive, you know you go dey Interact wit other pipu. Even if dat leg go later pain you oo but dat excitement and team work wey you dey experience, omo, e go give you serious ginger. But make we no lie football na brotherhood, e fit no sabi anybody before but once una don dey de same team (hisse) for dat ninety minutes una don turn family and na another joy wey dey. Another joy giver for me na stretching. You go surprise sey yoga sweet like dat because wen you stretch de body you go dey feel sey all de wahala wey hold de back go dey comot like your body go loose, your breathe go long like all those places wey dey pain you if dey stretch am den dey relax am. So na some of de things wey I dey do wey fit give me joy be dis.

How person fit achieve peace of mind for im finances?. Omo dis question na sweet and serious question at de same time because im touch everybody for dis life. Who no want rest of mind for money matter because you know sey money wahala like dis, im dey make pipu lose sleep. Some pipu go dey quarrel for house, some pipu even fall sick because make I yarn you peace of mind for finances, no be until you be millionaire but im go im go determine like na de way you dey manage wetin you get na im go determine how you dey get peace of mind. Number one way to get peace of mind na to know how your money dey take waka, wetin I mean be sey your budget. You go ghats sabi how much you comot. No be sey you go just dey spend like sey tomorrow no dey. Even if na 10k be your salary, once you don write am down okay 2k for food, 3k for transport, 1k I go use am pay tithe or I fit use am help family. Anything wey you wan do, you go just budget am sey like you go know wetin you dey do, wetin you wan use your money do so dat you no go dey lost. Another thing be sey you ghats cut your coat according to your size, no dey do pass yourself because of pressure because nobody really send your papa. Social media fit dey show you sey everybody dey chop life but on a low level you no know who dey borrow cloth. So if your own level na to dey cook rice and stay for house, no go dey chase jollof rice and turkey wey go dey make your pocket run dry. Peace of mind, e dey come wen you no dey live fake life. Just dey con ten t wit yourself and dey plan make you grow. Another thing be sey make you try dey save small small, even if na little. Though e fit be five hundred every week or two k every month. De thing be sey once you dey save um your mind go strong because you know sey you no dey empty. Life fit throw surprise like hospital bill but once you get small backup, you no go panic too much. Den you go come try face your debt. If you know sey you dey owe anybody, e no good to dey run run who you dey owe oo. If na bank loan or na person you dey owe, omo make you dey follow dem talk. No matter what, try dey pay even if na small small because peace no dey wen you dey dodge call or wen you dey shame for street like. Once dey don see sey you dey try, even person wey you dey owe sef go relax, de honesty go bring calmness. One thing wey dey also help na to find way to increase your income. Whatever skill wey you get, polish am. Last last, make you pray and you trust God sey everything go dey alright.

Wetin be de kain feeling wey e dey associate wit voodoo and how e been dey take see de cultural significance of am. You see dis one na serious gist wey dey. Voodoo or as some pipu dey call am - juju, you know pipu dey call am different names shaa depending on which part of Africa you dey. Na something wey get plenty feelings, believes and strong cultural root but make I no lie you, wen person first hear voodoo like dis, de first thing wey go enter im mind na fear. Because you know sey Nollywood don paint de thing like sey na one evil thing like dat. Like when you hear voodoo you go dey imagine blood, all dis dolls, shrine and scary music. But if you calm down reason am like pikin, you know, if you sabi wetin you, wetin you, you sabi your root, you go know sey voodoo na more dan just fear. For me personally, me I dey feel one kain mixture of curiosity, respect and fear. Curiosity because me I dey everly wonder wetin be de real power behind am. Like how person go just chant or talk one thing like dis and something go just sup for spiritual realm. Me I dey respect am shaa because na part of our heritage, pipu wey dey practice am dey no dey joke. You fit sey fear am small small too oo because you know sey something don pass human power like dis and you no fit understand level. Omo your spirit naturally ghats dey watch am. Now if you talk about um cultural significance, voodoo no be just juju or just bad charm as pipu dey talk am, im deep. Places like Benin or Togo and some parts of Brazil sef, voodoo na religion. Pipu dey use am pray, dem dey use am heal, dem dey use am connect wit their ancestors sef. Some pipu dey even dey use am settle dispute and e just be like sey how Christian get pastor niw and how Muslim get Imam. Voodoo, im get priest, Oracle and even herbalist and they also get their own sacred rituals wey dem dey use dey guide themselves. For Africa, voodoo dey represent connection to our root. You know sey before dis oyibo pipu dey bring Church and mosque, our pipu don dey worship don dey heal. Dem dey solve life matter wit spiritual systems like Ifa and all dis other voodoo. So culturally voodoo dey carry heavyweight pass all dis things wey you dey see for TV. Science, medicine and religion; everything dey together in one. And voodoo dey teach us about balance and consequence.

How you dey feel during spiritual activities. So, spiritual activities, e dey touch person for bone, for body and for de soul. Because whether na prayer or na fasting, worship, meditation, traditional rite or even quiet time wit God, de feeling no be something wey you fit describe finish. But make I, make I break am down like garri inside hot water. Anytime wey I don dey do any spiritual activity like dis, de first feeling wey dey hit me na calmness. E be like sey all de wahala wey I get for life go just pause because normally you know sey you no fit carry de kain mind set, de kain wahala, all your wahala for your life make you come carry am inside inside um prayer for example. Because if you enter prayer like dis, your mind ghats clear. Right, you ghats dey in tune wit your own thoughts because you know sey you you wan follow person talk. So whether na God oo or de universe or de ancestors; whoever you wan talk to you sabi sey their presence strong and you know sey you no dey alone. And sometimes me I dey feel one kain warmth for chest. I no really sabi whether na love or peace or joy, but im sweet because you know, you fit even dey tear up but you know sey no be because of sey you sad but because sey your spirit dey connect deeply. Sometimes I dey feel reflection and awareness because na dat time you some kain questions go dey full your mind sey, “omo wetin I dey live like dis, shey I dey treat pipu well, wetin God dey expect from me, wetin I dey do shey e go?”. You go reason your life like some kain guilt go dey show face especially if you know sey omo you don mess up but de good thing be sey if you dey continue for de spiritual waka, you go get peace after. And even traditional spiritual activities too like all dis elders wey dey pour liberation or if dem dey call am “their ancestors”, im go develop one kain strong connection to your root. You know e be like sey de blood of those wey come before you im dey flow wit meaning. Na dat time you go sabi sey omo you sef no be ordinary person till you you get connection. Im go give you identity and pride. And another strong feeling wey I dey get na power. Whether na prayer oo, anytime wey you don dey spiritual moment, you go charged, you go dey feel dat power wey dey flow through you. So na so e dey everly be. Me I don feel many things but at de end of de day I dey everly come out better than ever.

Narrate one event wey armed forces clash with civilians and how you feel about am. You see dis kind mata um na heavy mata, e no easy at all. One time, e happen for one like dat wey get ten sion between armed forces and civilians. De story be sey a group of civilians been dey gather peacefully for one town square to protest against bad governance and lack of basic things like water and light. All dey just want na sey make government hear dia voice but somehow armed forces just show up, dey carry gun, tear gas, other weapons. Next thing dey begin dey shout orders for pipu make dem disperse but you know how civilians be now, dey no go gree, dey stubborn and no be dia fault, dey don dey oppressed, dey just want make dey hear dia voice. Na so situation turn serious, gunshots start to dey fly and pipu dey run for dia life. Some civilians even carry injury, some dey lost dia lives, everywhere scatter, de whole area con turn to confusion and fear. wen I hear de kind story, e pain me o, becos pipu no suppose dey suffer for dia own country. Protest na something wey be sey citizens fit use, make dem use discuss dia mind to government but instead, instead of dat one armed forces wey suppose protect pipu, dey con dey make mata worse, dem dey use violence on top. So dat thing sad becos na innocent pipu dey just dey suffer and e no con even even give dem chance make dem explain or defend demselves. So dis thing na serious thing becos if armed forces no fit respect human rights, e go spoil relationship between government and citizens, e fit even make like mistrust and fear make e dey everywhere becos I believe sey peace and dialogue suppose be first option no be gunshot and beating pipu. Government suppose make sure sey dia armed forces, dem dey trained wella and dem dey respect pipu especially during protest or public gathering. So when I think about armed forces, de engagement with civilians, my heart just dey heavy and I dey hope for beta days wey be sey both sides fit calm, dey fit understand each other make peace and justice reign so dat nobody go just dey fear dia own government. Becos human lives na im mata pass anything, me I dey wish sey, a day go dey wey be sey pipu go fit express demselves without fear or violence becos na dat one be de real freedom and real democracy.

How government actions dey impact your sense of security and civil responsibility. dis question na strong question becos as government dey move, na im dey shape how we dey feel for inside, if dem dey do well, like sey if dem dey provide light, good road, security, person go just dey relaxed, person fit trust sey ok, everything go dey beta. You go get mind dey pay tax, dey follow rules becos you see sey dem dey use am well. But if dem dey fail pipu na be dat o becos make we reason am, if police no protect, if leader dey thief money and any every where scatter anyhow, law and order no dey, nothing dey, you think sey everybody go lose hope? You go begin dey ask yoursef sey wetin be my own? why I go dey do well, you go see sey most pipu go want dey most pipu go want dey comot Nigeria. But at de same time, government too dey do dia dia part but dia actions, you know, some of de actions wey go make pipu wakeup becos if dey no dey oppress, pipu too go feel gingered, pipu go get motivation to work and to do well. But when dey dey oppress, you go see pipu dey protest everywhere, dey go start to dey fight for dia right and na so civil responsibility go dey grow becos when you see sey you get power to talk or vote or hold dem accountable, you gats exercise am. If government dey lis ten and dey carry everybody along, na so peace go dey, you go feel sey you sef you be part of something and your voice matter so wetin government dey do, e dey affect how we dey feel safe and how we dey see our duty as citizens. Becos if dey led well like dis, na joy and if dey fail, na either fear go full everywhere or na anger go make pipu rise up becos na balance thing. All in all, we sabi sey normal normal, government get full full role to play. Now my own sense of security, im dey very very dependent on wetin dey dey sup around me becos if I sabi sey o, my own right no dey protected, den wetin be de use, why I come dey vote? I no go vote. I go get political apathy becos I know sey e no get point, even if I vote, na person wey dey want put na im dem go put. I no go get national identity. I no go dey patriotic becos nothing concern me concern my country. Any small chance wey I get, me I want comot, I want so na de main thing be dat.

As a boss, wetin be de different question wey you go dey ask person before you take give dem job, as a boss like dis, you know sey you no fit just employ pipu anyhow. You gats dig deep, make sure sey dis person fit work, you gats make sure sey fit fit de thing wey you want make dem dey and you gats make sure sey de person no go bring. Some of de questions wey I dey ask be sey, wetin you sabi about dis company and why you want work here, becos me I want see if dem dey do dia research or dem just dey just dey just dey find any hustle, find any kind job becos you know sey pipu wey dey no really get your your company interest at heart, dey go spoil your work for you. Another thing wey I dey ask dem na sey, make dem tell me about demsef and dia past work experience becos na dat question go make me sabi if dem really get de skills wey fit help my company. Some of dem fit get de skill set but na wrong skill set dey get, e no go benefit me in any way. I go come ask dem how dey take dey handle tough situation for dia last work, I want know if dem sabi solve problem or dem dey run from becos normal you gats employ person wey be sey in de face of problem, im go stand no mata what im go know sey ok o, im go see am through. Becos if you go meet person wey be sey e no fit perform under pressue, im go fuck up. Wetin be dia biggest weakness? Dis one na very very important thing I go ask. If dem talk sey dey no get any weakness, na lie I no go believe am, becos everybody get weakness. I just want see if dem dey honest or dey go cap. Now I go ask dem how dey dey take work with team, you fit lead if we need we need am becos de truth be sey I no want employ person wey no fit relate with others, or person wey be sey im dey too stubborn, any small thing im go to dey fight. Where you see yourself for next three to five years? if dey no get plan, dat one don mean sey dey no serious. Why you leave your last job, wetin sup? na dis question go make me sabi whether dem dey talk bad about dia bad about dia former boss, dat mean sey trouble dey come. I go also ask dem again, how dem dey take handle tight deadline or pressure from work, dey very important, work no easy now, becos me I need person wey be sey im no go dey craze under stress, wey be sey small small thing e go dey make noise, dey collapse. I go come ask dem, wetin dey motivate dem, if money be de only answer e no go make sense becos me I need person wey get passion.

Wetin be d different ways wey spouse suppose support dia partner and how dem suppose feel if d support no Dey? See di thing be sey marriage na team work, if one person Dey carry all di load wahala go Dey, spouse fit support di partner by giving dem emotional support, sometimes di partner jus need person we go lis ten to am, person wey go hug am, tell am say no matter what I Dey your side, no b every time advice, sometime just dat presence alone hin matter, household support still dey very very important, cooking, cleaning, school runs, no be one person work, if both Dey contribute, stress go reduce, financial support na anoda thing, no be sey both of dem dey earn di same moni, or b sey dem gaz dey make d same amount of money, but both of dem gaz try both of dem gaz put effort, if na situation wey be sey na only one person dey hustle and di oda one fit dey manage d house, or maybe na small small side hustle e no matter, so far as both of dem dey put effort no bi say one person do everything, anoda persin no go do anything dey go jus dey chop d money Dey become burden. Encouragement and motivation because make we reason am, if your partner wan try new thing or if hin dey face new challenge, your own work na to push dem, no be to discourage dem, also u gats give dem respect and trust, if u no agree with Wetin your partner decide, u gaz respect am, no be to dey control dem like sey na prisoner dem be. Another thing wey u gats sabi sey romantic and sexual support dey important, intimacy no be by force e dey important to keep di love alive, if na small small romance or sweet words ooo all dis things e dey make marriage sweet. Mey you stand for your partner for public, defend dem if pipu wan talk nonsense, make dem feel sey u and dem na one, because na ho dem suppose feel if support no dey, dats d thing, so u just gatz to understand sey all these things dey very beneficial, now if support no dey how u go feel? U no go feel love na u go feel lonely, make we talk thru if u sabi say your partner no dey there for you you feel like sey u dey fight life battle alone, you go dey frustrated, u go dey stressed, u no go feel sey u dey appreciated and u go dey insecure na at d end of di day you go dey resentful because of nothing change dat love go turn to anger.

If u Dey participate for any sporting activity Shey e Dey keep u alive? Dis question na important question, sport no b magic wey go keep alive for ever and ever, but e fit keep u alive pass anybody wey no Dey do anything, persin wey just Dey chop Dey sleep for house, d thing b sey, if u dey run, hin dey make your body strong, wen u run u play ball, u swim or even walk, your heart go dey beat well, because your blood go dey flow, and sicknesses like high blood pressure no go even near you easily and anoda thing b Dey hin dey reduce stress, sport su make your brain dey release all dis happy hormones wey dem dey call endorphins, so instead make u dey worry I go just dey happy and dey fresh and hin dey help u dey sleep well because sometimes wen entire body don tire from sport u go dey sleep like baby, and good sleep hin mean beta health, hin dey make u live long, if u reason an study do show sey if u sleep well u go live long and pipu wey dey rest go live longer Dan pipu dem no jus dey Sidon for house. But now make we wait oh, if u no do am well hin still fit cause injury, no go talk sey u wan run marathon if your knee no to good, or u wan jug ten kilometers u go jus kill your self, u fit send your self to early grave, cause no body send u work, and sport alone no b every thing cause u still gaz chop, u gaz drink water, u gaz rest, so if I wan reason am no b Dey sport go make u live forever, no b secret na normal thing wey everybody know, if u move your body u go enjoy beta life sickness go fear u and u go Dey alive, anoda thing wey I wan make we sabi na sey if u no too participate with sport, dat one go mean sey your relationship with pipu hin fit dey reduced because if u reason am, participating in sport hin for make u meet oda pipu, so if na every time u no dey participate in sport, u no too get much opportunities dey interact with oda pipu, sport like football, u know sey as u dey participate in football u dey interact with oda pipu, e dey help your social interaction hin go reduce depression.

Describe entertainment experience wey u don pass thru, wey Dey don leave lasting impact for your life, and how d thing Dey make u feel, so for me one entertainment experience wey I no fit forget, na d first time wey I watch Fela anikulapo kuti live for concert, da night no b small night, from d moment d band start u sabi as dem Dey sabi na, as dem Dey do am with dis heavy afrobeat rhythm my whole body jus catch fire, d Fela wey b sey hin Dey sing wit passion, he Dey talk truth to power as hin Dey dance hin Dey dance like mad man wey get spirit Omo dat night bang, d crowd Dey sing along jus Dey shout, like set na church carnival, even police wey b sey dem dey outside, dem no fit stop gbedu, dem jus dey vibe, but Wetin really touch me na d message for d music, Fela normal dey sing about suffering for naija, hin dey sing about corrupt leaders about poor man wey dey suffer, and hin make me open my eye well, no b jus entertainment, e b like wake-up call cause make we reason am hin dey make me believe sey music fit change things sey music fit make pipu think, because as Nigerians like dis we don go try pepper, normal normal, like we dey see shege for naija, but upon everything hin make me proud because hin show me Dey our culture get power and our voice get weights, normal Normal d kind things wey fella dey talk, u go feel angry because of d problems wey b sey hin dey talk about, but hopefully we sabi Dey one day things go change, one person fit shake d system, anything fit sup for d future. Dat experience ni b jus sey I see fella na hin dey shark me but d fact sey I gats interact with all oda pipu wey dey there, e get pipu wey b wey dem Neva enter consert for dia life, but all of us gather dey dey vibe, pipu wey b sey dem no sabi each oda but we jam for dat day and we con dey make friends, friends wey b set up until today we still dey yarn na from dat lasting experience, and dis pipu wey I meeet for dat event till date, dem still dey make impact for my life, so wen I remember Wetin sup for dat night Omo um e just dey give me goosebumps because hin remind me sey entertainment no b to just dance, entertainment fit also b weapon, hin fit b teacher and hin fit b voice for d voiceless, dat experience e go dey my mind forever.

How u Dey feel about d information wey u Dey consume everyday from Tv or radio, dis one na serious matter wey Dey affect all of us, because everytine wey we turn on arc or radio, na one information or anoda wey dem Dey put for our head, news, advert, gossip, propaganda all of dem go Dey mixed together na togetherness, hin Dey make me feel one kind way, make we yarn am, sometimes e go make me feel Okay I Dey informed I Dey connected I Dey invoke and I Dey feel Wetin sup, because wen I hear correct news about Wetin Dey happen for my country or around d world hin Dey give me sense of awareness, I got understand why fuel price increase, why make bad, I fit even learn new things wey fit help my life, good programs like health tips, educational shows or even motivational talks sef Dey make me feel like sey I Dey grow my mind, but oda times hin dey make me feel confused and even frustrated, I go hear one news for morning like dis by evening dev don change an, ine session go talk sey economy dey improve anoda one go talk sey pipu dey suffer more Dan before so which one I wan take believe, Omo naso confusion dey start and d wey some presenters dey twist stories to dis own agenda like e don tire persin, anida thing wey dey worry na d bad new overload, because almost everyday na bad news full headline, armed robbery here, kidnapping there, politics wahala here and there, corruption sometimes like dis e go make your heart heavy, u go jus ask your self sey na only bad things dey happen for dis world Abi good things no even sup, because sometimes I go just dey hear bad news upon bad news upon bad news, make I no lie sometimes d thing dey affect my mood, and den of u con even talk about all dis advert wey dem dey lie to us, use dis cream so u go light like snow, if u drink dis thing your belly fat go disappear, all dis lies naso dem dey play with pipu mind especially poor pipu wey jus dey find solution to dia problem, but d worst part b sey wen information dey spread fear and hate, for some stations dem like to dey switch stories to make one tribe or one religion look back against another, na dos kind thing Dey cause fight or misunderstanding for society, so all in all everything Dey mix sometimes hin Dey useful sometimes hin Dey toxic but, at d end of d day, TV radio all dis things dem b powerful tools and we need manage how we go take consume am.

Narrate any adventure or travel wey be sey you don embark on before, and how you take Dey feel about an. D thing b say, I remember the time wey I visit ogudu mountain resorts for Cross River State. Na my first real adventure outside Lagos will be that, This journey na like dream wey turn reality, but although small wahala Dey mixed inside. The journey begin last year, I been don Dey hear about Ogbudu Ranch for years. People talk Say na heaven on earth. Say, e get cool weather, mountain views, and even cable cars. But me, I just dey reason say, maybe this pipu Dey cap, or dem the over hype am. So last year, I gather my small savings, call my two close friends, my paddy. We come plan say, okay oh, we go move, go the trip. From Lagos, we come plan am, we enter bus, to Calabar. Twelve hours journey um , then another six hours. To ogbudu The road is not too bad oh, but as we climb the mountain like this, my heart just beats like drum. The higher we Dey go, the more d air Dey fresh, and d temperature Dey drop. So by the time we reach the top like this, Omo I don Dey shake, dat cold don Dey. All I know, whenever I remember am, I just Dey give thanks for that journey, because twelve hours no b joke, first thing wey we do na make we enter cable car, This cable car na real deal, because as we climb inside like this, it be like one small hanging box, my eye open. Hin b like say we Dey google map, because we go Dey look under us, all the deep valley and thick forest, the whole mountain just spread like painting. I no go lie, fear catch me small, but the excitement cover am. And the resort itself, na peaceful place. No noise, no pollution, just birds wey Dey sing. Cold Breeze just Dey blow, and everywhere green. We come high to the gate, where be say na d highest point for dat place. After that we swim, go the pool. We even try the canopy walk. If you fear height, Omo dis one go reset your brain oh. But na here, small small wahala wan Dey sup. Because the food, hin cost. Hin cost, and we know to get like that. Because I remember where be say we buy ordinary plate of rice and chicken. Omo dat thing almost clear my pocket. I no even no say Nigeria get place, wey be sey you gatz Dey wear jacket, like say na Canada. And den network no dey. For the whole three days weyI Dey there, hin just be like sey make I no even carry phone. But looking back, na, one of my best decisions ever.

If I wan play game how person fit talk play game wey you sabi and show us how dem Dey take play am so de game wey I wan tell you na charate as we Dey call am act and guess sometimes na simple game but im dey cost mad laughter especially wen wuna Dey with friends or family and everybody just Dey flex because you no really need anything you just need pipu wey Dey laugh wey Dey ready to laugh small space and betta vibe so make I break am down small small first thing na Dey wunna go divide into teams e fit be guys versus babes or left side versus right side or even random paring just make sure sey de thing Dey balance so one person go stand in from im own job na to act out de word or phrase wey de team suppose guess dem go give am particular word im own na to just act am so pipu go try guess wetin him Dey try talk im no fit talk but im fit use im body describe am but de twist na sey de person no fit even write or fit no fit point any object so na only action na like so de say de word na driving for instance de person go pre ten d sey im dey hold staring I’m go Dey turn im head im fit even Dey use mouth Dey do vroom vroom but e no gats talk de team mates go Dey shout Dey go Dey guess am wether maybe na car am driver na stairing all dis once until Dey get de right one and if dem never get de right one you no fit tell dem sey no like you no fit talk so na to Dey guess am before de game finish so na de game be dat so normally wunna go use timer maybe na one minute per round or two minutes per round dat team go miss dat point den na de oda team go come win e go be de other team turn rather so you fit use card sha with writ ten words or wunna no get you fit just write random words for paper fold dem put inside bowl de words fit be action you know movies songs animals anything de crazier de better and de thing be sey de game Dey make wunna laugh you go laugh tire especially de person wey Dey try act like pregnant lion or burna boy dancing anything wey sup de most important thing na team work and e Dey make pipu bound and im Dey give pipu joy because you no really need money or set up to play de game e just need pipu wey wan vibe wey wan catch cruise so next time you Dey with your crew and maybe light no Dey or party dull omo just carry charade enter ground you go thank me later

Mek I sing song wey I sabi um okay dis song wey I wan sing now na real love vibe no be for only Naija but na world wide pipu Dey jam am de name of de song na perfect by ed Sheeran na dat kain slow jam song wey be sey e go make your heart a bit soft and I’m go make you Dey reason love, memories and betta times although me I no too sabi sing ooo so no expect sey I be Khalid or I be Chris brown but make I shaa start small small make you feel de whole I found de love for me darling just dive right in follow my lead I found a girl beautiful and sweet oh I never knew you were di someone waiting for me we were just kids when we fell in love not knowing what we have I will not give you up all di time darling just kiss me slow your love is all I know I see your future in your eyes baby I dancing in de dark you between my arms, dancing on di grass lis ten ing to my favorite song I never knew you’re whispering underneath my breath I don’t deserve this darling you look perfect tonight so dat one na one song I know but I no too sabi am very well but I wan sing another song wey be set I sabi well well na I don’t know if you sabi this song by burna boy it’s plenty Dey we trabaye we shaleye make I no Dey shalaye I don’t want nobody to put my matter k leg for dia life I Dey I want to be celebrated I don’t wanna waste my days I wanna spend dem on enjoyment is plenty ooo aaaaahhhhh Hennessy oo ahhhh omo na wetin I fit sing be dat I don try

How dancing Dey take affect your mood and your feelings um see dancing no be small tin at all e Dey do plenty tings for di mind and di body e Dey make you feel better regardless of di mood wey you Dey in and de thing be sey wen you feel wen you begin Dey dance no be sey to just move your body your mind sef Dey catch cruise First as you Dey dance your body go begin Dey release one kain chemical wey dem Dey call endophynes na all dis chemical Dey give person one kain happy feeling because dem Dey call am feel good hormone na like wen you chop your favorite food now or you hear good music your body go Dey alright anytime wey you Dey dance your brain go Dey do small party too and dat one go naturally lift your mood make you Dey calm and happy anoda thing be sey dancing fit reduce stress when you dey do all dis moves your mind go stop to Dey think too much about wahala or palava or any oda big-big ting wey Dey your head your focus go shift to de rhythm and di groove and dat one Dey very refreshing you fit forget all your wey Dey happen for your life for a few minute and dat one go help your mental health and also dancing Dey boost your confidence like if you Dey dance deg move your body Dey feel de music you go Dey entire yourself because at dat time you go Dey feel good about yourself no matter your style your size or how you even look you no go even care you no go send anybody like dat positive energy fit Dey make you Dey more social you go Dey laugh more you go Dey more relaxed with pipu around you sey you hear betta bedu now like yes serotoni you sabi de song na if you Dey dance Dey gbedu like you just Dey vibe Dey enjoy sef you go Dey alright Dey more confident you fit see one wey Dey you go just grab her hand turn her around Dey follow her dance like you no go care because Dey you just Dey vibe social anxiety sef go fear you and den dat song Dey therapeutic for many cultures shey you know sey pipu Dey use dance as a way to express emotions wey dem no fit talk wether na happiness nor sadness or excitement dance Dey give you space wey you go express your feelings with your body language sometimes after you finish dancing you go feel light so my brother next time when your mind heavy or your mind dull den you put on your favorite tune make you dance small you no fit be professional dancer just Dey move your body anyhow you feel am turn on better gbedu make you vibe you go notice sey your mood don improve your spirit go highhh and den you go Dey ready to face de word with fresh energy e sure me sey dance na one of de best natural medicine wey you fit get for dis life.

Wetin Dey trigger your stress and how de thing Dey take show for your body or for your mind see de thing b sey stress na something wey everybody dey face no be only you no be only me but for me stress Dey usually show up anytime plenty things don pile up and I no get enough time and energy to handle am well like if work done too much now and dead line too near or if I get some personal matta wey Dey weigh my mind dai stress fit start to build one big trigger be sey if things no Dey go as planned or when wahala just burst out suddenly like no be sey power don spoil for my area now and I wan bin wan use dat electricity for something or traffic jam go just choke for road omo my mind just scatter especially if unforseen problems like things wey you no plan if e just happen all of a sudden de thing no jam at all e go be like sey everything Dey too much and e no Dey balance for my head da kin feeling Dey make my heart Dey beat fast fast and my brain go Dey tire stress fit also show if I no Dey fool control of a situation like if I get one responsibility and I no no how I go take arrange am or if I Dey face failure or disappointment omo dat fear fit make me Dey over think I fit Dey anxious or sometimes Dey restless for body stree Dey do plenty Yawa I fit start Dey even get headache or muscle ten sion especially for neck and shoulder sometimes my stomach no go Dey okay im fit Dey pain me or make e fell like sey I Dey turn inside I fit start Dey sweat small small or get fast breathing without any reason my energy fit drop or sometimes I go just Dey weak like I no go get motivation to do anything and mentally dat stress fit cause me to Dey easily irritated or make I get mode swings my concentration fut scatter like I no go Dey get myself I go Dey forget things and I fit no focus well for work sometimes I fit start Dey worry about small small things wey no really matter and dat one sef fit disturb my sleep too ether maybe I no go sleep or I go Dey wake up plenty plenty times but de important thing b sey make I Dey try manage my stress make I fit Dey do small small things wey go Dey cool down my mind for example now I fit Dey take deep breath go for a walk lis ten to good music or even dancing small because sometimes you know you fit talk to person wey you trust wey go help you reduce ten sion na how me I Dey take handle am shaa ooo because stress no be joke and if you sabi how to notice am and we take care of ourselves we fit reduce wetin Dey course am.

How pressure Dey affect your decision making see pressure na one serious matta wey be sey e fit scatter your brain if you no handle am well because when pressure don Dey your side im fit make decision making hard or confusing you go feel like sey time no Dey or you go feel like sey every choice wey you wan make like dis na life or death matter and dat kin mindset fit shake your calmness under pressure sometimes your brain go Dey rush to find quick solution because you go feel sey you no get enough time to think well and dat wan fit make you take bad decision or take decision wey be sey e no Dey in your best interest and e fit no work well like now if you Dey hurry for work let sey you get one deadline you fit just finish de work anyhow just so dat you go fit meet dat time but later you go come realize sey omo you no do am well or you miss small small detail pressure fit also make your mind Dey cloudy instead of may you Dey think clearly you go Dey over think or you go Dey overwhelm with thought of fair and anxiety dat one alone sef fit block your ability to weigh your options carefully you no go Dey calm to consider de consequences of your decisions sometimes pressure fit make you avoid smart decisions all together you fit even just freeze for one place or ma ma make you Dey procrastinate just because sey de wahala don too much but e get one oda side too sometimes small pressure fit push you to focus im fit make you make smart decision na de oda side be dat na like adrenaline we Dey activate your brain to operate better under stress but de thing b sey no be everybody Dey perform under pressure some pipu pressure fit push dem to do well oda pipu im Dey break dem so for all dose kin moments pressure fit help sharpen your mind and you fit more alert but if de pressure don Dey too much im go scatter every thing for myside like dis anytime pressure don come me I Dey try take small pause even if am just a few seconds to breath and collect my thoughts I go try break down de problem small small so dat im no go big for my head and I also Dey try balance between acting fast and thinking well because both of dem dey important if you no sabi manage you pressure well e fit lead you to regret or bad outcome but if you sabi handle am well pressure fit be motivation and im fit help you make better moves na all about how you train your mind to cope with stress and pressure and if you Dey feel sey pressure Dey help im go help you but if you feel sey pressure Dey scatter your decisions im fit scatter your decisions everything na mindset.

Make I yarn una de story if one day wey I lack some basic things wey I really need, and dat dat no too long o, hin jus happen very very recently, but de thing be set hin teach me lesson, so I wake up dat morning, first thing wey I notice be sey, water no dey house, u sabi how as e dey b na, water na one of those basic things wey b dey if e no dey oh Omo things go tough, I try take tap but hin dry nothing dey inside from there I don notice sey Omo small wahala din dey start, I con go kitchen make I prepare small food I open fridge I no get anything wey I fit cook, no bread no milk no egg nothing, I con begin dey reason sey Omo, maybe I for manage one small cup of tea, but e be like dey kettle no gree heat again o, because electricity no con dey na dat day blackout con dey for my area, oh God, as I con try sey make I adjust, my phone battery con low and I forget charge am de night before and my charger don spoil, which kind badluck b dis, so I no fit call anybody and I no fit check for internet find solution, e be like sey everything dey against me, I begin dey feel restless, and stressed because normally me I dey plan go work go do some things but lack of dis small small basic things jus dey slow me down, no water wey I go use wash my face, or brush teeth, no food wey I go fit eat, no light, no phone e con be like sey I handicap, Omo dem jus tell me make I write de wahala scatter me, I first try calm down make I think about how I go take manage, I cin decide sey ok make I go outside go find water, I Waka small go one kiosk like dat, I go buy water, wen I buy water finish I buy one small bread from road side seller, dat one go hold me for small time, I con go meet my neighbor, we gather talk about de blackout and de water problem, dat small talk help me calm my mind because I no dey no b only me dey face am, so by de time I reach work, I still dey think de wahala of dat morning, but I learn sey even wen basic things no dey, u still fit manage your calm, u fit keep calm small small, I just dey teach me sey no matter how things hard, patience and small hardwork fit save you, e no easy at all to start de day without basic things, but hin dey make me appreciate those small small blessings because u no dey all dis basic things we dey take am for granted normally but na until wen u dey without am, na until wen u need am na hin u go know sey Omo dis thing dey very very important, and for dat I dey appreciative, me I dey every appreciate things more now because dat day dey remind me of times wey be sey, things wey b sey we dey neglect, hin con dey very important.

How u dey take care of your self wen anxiety don catch you? For me anxiety na something wey be sey e fit shake anybody but if u no sabi how u go take handle am Omo hin big, hin fit turn something wey big, for me if anxiety don dey knock my door like dis I dey try do small things to calm my mind and take care of my self so dat hin no go scatter me finish, first thing wey I go do na sey I go first stop and breathe, sometimes make I just cool down my breathing dey help me balance my body and mind I go take deep breath inside, I go hold am small, I go con release am, once I don repeat dat thing a few times, until I begin feel I get small relieve, e go feel like dey my brain don dey set for all de walaha mode, next thing wey I go do b sey, I dey try reason de anxiety like Wetin dey even cause am, where e dey come from, sometimes anxiety dey blow something wey big, from small wahala like anything, something wey be sey e no too relevant like dat, u go jus turn am to big thing, or u go dey worry about something wey no too get condition, so once me I don sabi Wetin dey cause de stress like dis hin go dey easier for me to handle, I fit write down my thoughts or talk to persin wey I trust to share my mind, talking out loud for reduce di load from my head, sometimes I fit change environment small, if I dey my house I fit step outside, fresh air too dey help cool my body and my mind, I go also try do small work or stretch just to reduce ten sion from my muscles, physical movement na good way wey u fit shake off negative energy and hin dey make my body dey relax, I fit lis ten soft and calm songs wey fit sooth my soul, because music get power to lift your mood, and even tho even tho no be sey, I know no be every kind music dey help you I still gatz utilize am, some pipu prefer meditation music or calm music, oda pipu prefer let’s say soul or RNB it depends which ever one suits u, and some pipu dey also use prayers to help dem find dia peace. At di end of di day, one size no fit all na Wetin for you you go use, another thing wey I dey try avoid, I dey try avoid things wey be dey um for make my anxiety worse, for example social media stress, baggage or even caffeine, too much caffeine hin fit increase my anxiety um, and I dey try eat well and sleep enough because if my body dey tired like dis anxiety fit worse.

Wetin I sabi and Wetin I think about depression, de thing be sey depression na one serious wahala, wey b dey plenty pipu dey face, and even if e no serious like oda sickness, for me depression no b dey persin jus sad oh or persin dey unhappy, depression big pass dat one, depression be like heavy load wey b sey e go just dey weigh your mind down and your body and hin fit hold persin down for long, for Wetin I sabi, depression for show up as constant sadness, loss of interest for things wey b sey u dey once enjoy, and feeling empty or hopeless, sometimes hin go dey make u dey tire easily, u fit loose sleep or even dey over eat, and you for dey struggle to sleep well, for de mind e fit dey cause confusion, and u no go fit concentrate well, and even de thoughts wey u dey think like dis hin no fit fit make sense again like, bad bad thoughts go just dey enter your mind, u go dey feel like sey make u run commot, but one thing wey dey make depression serious no be something wey be sey persin fit just shake off like dat, u no fit tell person make hin jus cheer up make him his move on, no b so e dey work, na real medical condition be dat and hin dey get physical and mental effect, depression for happen because of many reasons o, stress, trauma, even genetics or sometimes, sometimes u no go even know, e no even clear, but for pipu wey dey go thru depression, hin fell like sey u dey carry heavy thing wey be dey nobody fit see, and for make person feel alone or feel misunderstood, na why support frim friends, family or professionals dey very important, me I believe sey if persin get depression, hin go good make hin talk about am or make u find help wether na from counselor oh, or doctor or trusted pipu, Sometimes small small steps like exercise or good food and rest fit help, but serous depression fit need therapy or medication because depression no b Shane or weakness na illness jus like any other thing wey dey out there, de mor we dey open mouth dey talk about am, na de more we fit dey help bring de stigma support pipu wey dey suffer, because sometimes pipu go see person wey get depression dem go think sey hin jus dey lazy or dem go think sey na just mental thing, but we gatz understand sey depression serous pass how pipu dey take see am, u see especially for naija wey we dey so, u go sabi dey pipu no really recognize depression na something wey big be dat, dem no recognize am as mental illness, to dat ex ten t na only for maybe professional setting but we gatz dey aware, we gatz dey aware of de effects of depression, no b for everywhere wey b sey u go see person wey dey depressed you go think dey hin dey fake am, so make we jus dey aware about am.

How rejection dey affect your sef esteem, de thing be set rejection no be easy thing at all, wether na for love or na for work or na any area of life, wen persin reject hin fit cut you deep for inside your body and your mind, for me for example, rejection for shake me sometimes hin dey shake my I no go lie you, especially if na something wey I really hope for, or something wey I put plenty effort for, u know how de thing dey be if you de try out yourself out there, u believe sey thing go work out, but later you go hear sey no, Omo de thing dey sting oh, hin fit make u begin dey doubt yourself, u go dey wonder if u no go enough or if u no get value sometimes e dey bring some feelings of shame and embarrassment, e go b like dey u dey less or u no deserve better, but over time me I don learn sey rejectio no mean sey u h failure or dey u no get worth, na jus part of life, and sometimes e dey mean sey some particularly things no match your journey or your timing no reach, self esteem na how you see yourself deep inside and rejection fit shake am small small oh, but u no suppose Jill am, sometimes after rejection I go need remind my self if my strength, my past achievement and all de things wey I fit do, I dey try avoid to let dat one rejection define me, stop me from trying again because if u allow rejection make e hold you down, u ni go fit grow or fit better opportunities, rejection fit dey teach u make u dey resilient and patient e fit help u improve to reflect on yourself, and to prepare for better time, sometimes e dey help u also avoid bigger wahala wey u ni see at first oh, because na like dem dey talk dis particular saying follow your dreams but not off de cliff, sometimes de only thing wey dey between you and dat cliff na de rejection, mayb God fit don talk set okay oh, no be your part b dis and hin use dat rejection send you commot, before you go put your leg inside wetin u ni suppose do na why we gatz dey think deep and dey reason sey, reason dey behind everything, so if something no work for you, me I ndeu normally reason sey e ni meant for me, no be for me, so before I con let all dis kind things dey affect my mental health, I dey always try dey remind myself sey, Wetin dey for me hin dey front, so normal normal I no dey cry for like rejection fit affect your self esteem I no dey despise dat fact but how u take handle am na de main thing, u fit choose am as chance to grow oh, or u fit allow am make u give up, but your own mindset and support system go determine how u go fit bounce back.

How u dey feel wen u think about de formal education wey u get, for me if I begin to dey think about my formal education, e dey bring plenty feelings, some go sweet, some go bitter, but overall e dey teach me plenty things, first thing b dey I gatz talk sey I dey grateful for de chance to learn because formal education na foundation for many things in life, e be like de key wey be sey e go open door to better opportunities and understanding, ne I remember those days for school, wen we dey learn things wey b sey sometimes e dey hard, but after you don knack am like dis, hin go dey sweet your mind, like maths, science, English, normal normal dem go challenge you oh but dem dey also prepare you for bigger things, and at de same time e get moments wey be sey I dey remember sey education no too smooth, sometimes resources no dey, teachers fi no dey enough or school environment fi no even dey comfortable, for some place dey stressed to pass exam sef e heavy pass de exam, de pressure fit make things hard, some days you go dey wonder if all dat hustle go pay, see Omo why I just dey stress myself, I dey also dey think about how formal education sometimes no dey teach all de things wey we need for life, for instance like practical skills, money management or emotional intelligence, na all dis kind things dey important for life but sometimes e no dey see e no dey show for formal education we no dey see am, so all those kin things go jus dey make me reason sey Omo, education no finish for classroom alone oh, normal normal yea, go school learn but u still need learn from street, learn from pipu learn from experience, but overall me I dey proud of de education wey I get, because hin dey give me confidence make I open my mouth open my mind, and hin dey also make me respect teachers and de efforts wey dem put into preparing us because I dey hope to keep learning even after school, and de thing about education be sey, e no get age limit and another thing wey b sey formal education dey help because dey hin go give you one kin pride, u fit open your maths work for anywhere sey Omo I go school, I be HND holder, I be BSc holder, me I be graduate, anywhere wey dem talk especially if u be persin wey b dey you con do well or you con get good result, you go fit dey boast, you go fit dey brag, you go get bragging rights and de thing be sey your parents sef go dey proud of you dem go dey use you dey boast around de brag around dey my pikin do well for school, my pikin get six A’s he did dis hin do dat. So thinking about formal education e dey bring de mix of appreciation small small challenges and motivation but na um na um na how my own experience be, be dat.

Which kind informal learning Experience shape your life? For me if I wan talk true some of de biggest lessons wey dey my life no come from class na from street na from pipu na from everyday life, and I dey learn plenty things o, and all those things dey guide me till today, one strong informal learning experience wey really shape me na from wen I dey learn business wey I dey hustle from my uncle dat time I still dey secondary school and anytime we get holiday like dis my papa go tell me sey make I go stay with my uncle for shop make I dey help am and normal normal hin no too gel for me dat time oh because me I dey feel sey na stress, but I go shaa go I go stay with am, so na from wen I stay with am I begin dey learn how I go relate with pipu how I fit manage small money, how I go observe pipu face and I go sabi who serious who dey joke and most importantly na there me sef wise up, na there I con get sense, uncle go tell me sey customer no be jus person wey go buy from u, na person wey u fit bulid trust with but dat time me I no sabi, I no understand am, so I con gatz learn about patience, how to talk well how I go respond calmly even wen persin dey vex, dat one na customer service training and hin no dey inside textbook but na life dey teach am, e dey even teach me small negotiation skills how I go fit price and how I to stand my ground and how I go sabi de right time to bend small, I dey also dey learn from my environment, I dey observe older pipu, dia mistakes and dia wins, na dat time I begin dey learn sey wisdom no dey come with age sometimes na experience and me I dey use all those observations today dey guide how I go fit live and make decisions. Another informal learning experience wey shape me na wen I join one local group wey dey do community work, we go visit orphanages, go clean street, we dey do awareness program and all dis thing na dis experience open my eyes to de fact sey giving back dey very very important and sey leadership no be just position na action I learn how I go fit plan how I dey work with different pipu and how I go fit lis ten and encourage odas all dis formal all dis informal experiences hin dey shape de kind person wey me I be today, and de thing be sey majority of de things wey we go use for life, majority of de skills wey we dey use for life hin no go come from classroom so all dis resilience street madness, human relation and humility for de most part no b something wey be sey me I siddon for classroom collect certificate for and dat knowledge hin dey priceless.